Wannan na magana ne akan tafiya akan duwatsuna manya-manya wanda kuma za a iya zamewa, irin duwatsuna masu hawa, irin duwatsuna masu hawa. To irin wa’innan duwatsunan in ana tafiya akansu dole a dinga kula, saboda irin duwatsunan nan masu hawa, ana iya samu, mutum zai iya zamewa ya faɗo. Shiyasa wata sa’in akwai ma irin takalman ma da ake sawa, indai kana so ka hau duwatsuna masu hawa. Kuma ka san irin duwatsunan nan yawanci ana samun su manyan duwatsuna ne, so ka ga misali ka sa, misali kana hawa, sai aka samu kuskure ka faɗi, ka ga wata sa’in ma ba lallai bane ka rayu, ko da ma ka rayu za a iya samun matsaloli sosai, ga jikinka may be akwai abubuwan da suka ɓaɓɓalle a jikinka. So shiyasa yanzu tafiya akan duwatsuna masu hawa akwai ɗan mishkila, sai dai ka shirya da kyau irinsu takalmi da komai.

Yawwa yanzu wannan magana ne, a kan mata da ke kan babur tare da yaranta, so yara biyu ta ɗauka. Ta sa ɗaya a gaba, sai kuma ta sa goya ɗayan. So mu yanzu a arewacin Najeria ganin mace, a kan ba bur abin mamaki ne, so sai kaga da yawa a hanyoyin mu a tituna in muka ga mace a kan babur, sai ka ga muna ta kallon ta saboda abu ne da mu saba gani ba. Amma dai kwan kwana biyu yanzu ana ɗan samun mata suna hawan babur. So yanzun a arewacin Najeriya mun dan fara sabawa da ganin mata a kan babur. Amma wasu matan sais u rufe jiki gaba ɗaya su sa dogon hijabi, su sa liƙabi saboda bas a san a gane su. Amma abi ne yanzu a arewacin Najeriya wanda yanzun ana samu ana, an ɗan fara sabawa da ganin mata a kan babur. Sai kuma abubuwan da suke nan shi ne, a kan yanzu mace ta sa bata da kuɗin ko mijin ta bai da kuɗin sayan mota, sai mijin ya ɗan haɗa kuɗi ya sai mata babur, saboda ta samu tana ɗan zuwa wurare ba sai ta dinga hawa keke ba.ko babur ɗin haya.

Yauwa wannan na magana ne akan mace a dakin girki tana girki. So ɗakin girki ɗaki ne a gida ko a waʤen gida ko wani ɗan gu da aka ɗan gina dai wanda anan ake zuwa ana girki. Yawanci dai al’adan arewa ko a ƙasarmu ta nijeriya mata aka fi sani da girki su iyaye yara mata iyaye ke koyama yana yin girki sobada al’adan arewacin nijeriya da wasu al’adu na ƙasan nijeriya babban aikin nace shi ne ta zama mata ga wani namiji kuma cikin ayyukanta a gidan mijinta shi ne girke girke. So yawanci dai mata aka fi sani da girke girke, amma yanzu dai tunda a ɗan zamani, zamani ya ɗan fara canzawa yanzu an fara samun maza wanda suka iya girki wanda ma sana’ansu ma girki ne, amma dai adai al’adu na yanzu mata ne ke girke girke so abun da wannan ke magana akai kene.

Yauwa wannan na magana ne akan mace ta tsuguna tana gaida mijinta. To al’adu da yawa misalin al’adun yarbawa ana samunsu da wa’innan al’adun na matansu ba za su gaida mazajensu ba sai sun tsuguna ko sunma kwanta a kasa, kafin su iya gaida mazajensu, so al’adun yarbawa ake iya samun wannan al’adan sosai wanda mace sai ta tsuguna kafin ta gaida mijinta. A arewacin nijeriya ana ma samun irin wa’innan abubuwan a wasu al’ a wasu al’adu so wasu matan suna samu suna tsugunawa su gaishe da mazajensu, wasu matan kuma basu tsugunawa su gaishe da mazajensu wasu matan tsaya da kar zasu tsaya su gaida mazajensu wasu matan basa ma gaida mazajensu su raina mazajensu irin su dai mazajen ba a samu a kawo gida adan samu a ci abinci amma dai yawanci a al’adun yarbawa ake samun mata na tsugunawa suna gaida mazajen su. Shi ne abun

yawwa wannan na magana ne a kan mace a kan kwale kwale tana kan teku da robobi a kan kwale kwalen sau da yawa wannan al’adar yawanci ana samunsu ne a kudu kudu irin jihar bayelsa dai haka jihar su delta dai haka inda yawanci dai ba za ka iya fitowa ba ko mace ba za ta iya fitowa ba sai dai ta hau kwale kwale kana so ko yara suna so su je makarantu sai su hau kwale kwale saboda gidajen duk a kan teku aka gina su so yawanci a can ake samun irin waɗannan abubuwan yanayin da ake fita yawo da kwale kwale ake yawo saboda kusan ko ina duk teku ne amma a nan arewacin nigeria ba a cika samun haka ba ko garin ko al’adun ko garin yarbawa haka ba a cika samun haka ba ana samu amma ba da yawa ba ‘yan kaɗan ne amma inda za ka samu misalin haka sosai shi ne sai ka je can kudu kudu irin kamar yadda nake cewa irin can su bayelsa da kuma su delta to nan ake harkoki da kwale kwale za a je makaranta sai a hau kwale kwale za a je kasuwa sai a hau kwale kwale to can ake samun irin wannan abubuwan

yawwa wannan na magana ne a kan mata suna fere rogo rogo wani abu ne da ake samu daga noma aka noma shi aka fidda shi sai in ya nuna sai a fere in aka fere za a iya abubuwa da shi za a iya dafawa haka a ci ko a kai niƙa wanda ake yin garin rogo da shi ko ana yin amfani da shi ana yin garin rogo da shi wasu ma suna amfani da shi su yi wasu abubuwa da yawa wasu ma akwai abin da ma ake amfani da shi a garin inyamurai ko garin su edo dai haka dai ana amfani da shi ana haɗa abin da ake kiran soso wani abinci ne a can wanda ake ci to da rogon nan ake amfani da shi so yana ana amfani da shi a abubuwa kaman yanda na faɗa ana garin rogo da shi wanda ake jiƙawa a sha wasu na amfani da suga da gyaɗa a sha garin rogo ko a yi wainar rogo da shi a soya shi kaman yanda sunan wainar rogo a ci ko a dafa shi haka kurum a ci ko ‘yan kudu suna amfani da shi su daka shi su fito da me ake kiran fufu da amfani da miya a ci

Yawwa wannan na magana ne a kan biki ko taro. So ana samun taro ko biki kala-kala, akwai taron murnan haihuwa, akwai biki na aure, akwai bikin ƙarin murnan ƙara shekara. So akwai taro kala-kala na bukukuna kala-kala. Abubuwan da ake nema a taro ko bukukuna shi ne a je, a sha a sha nishaɗi, a ji daɗi a ci a sha. Wasu wuraren ma a baka ma abin da za ka kai gida, a ebo ma abinci a kwano ka ci kuma idan za ka tafi a haɗa ma da leda wanda za ka kai gida. To duk wannan abubuwan suna cikin biki ko taro. Ko bikin aure, bikin murnan ƙarin zaga zagayowan shekara, bikin abubuwa dai taro kala-kala, Kala-kala taro kala-kala, taron ‘'yan majalisu, a ɗan je a ɗan huta a je wasu wurwren jin daɗi, a kan je a huta kala-kala dai akwai su. So abun kenan da ake samu. Siɗan abun nankenan.

Yawwa wannan yana magana sarakuna, sarakuna ko hakimai ko masu unguwoyi. Kamar sarki yanzu, za iya samun babban gari a cikin jiha. Babban gari a cikin jiha, a ba ma garin nan sarki. Sarkin nan shi zai zama sarki, a wannan babban gari, amma kuma fa a jaha shi sarkin garin nan yana da mai gida. Megidansa kuma shi ne sarkin jahar gaba ɗaya. Sarkin jahar gaba ɗaya, kaman misali a ce sarkin Kano, ka ga sarkin Kano shi ne sarkin Kano gaba ɗaya. Amma kuma akwai wasu sarakunan irin su sarkin Bicci, sarkin Ƙaraye, su ma sarakuma ne, amma suna ƙasan sarki Kano. Sai kuma hakimai a babban jahan nan, nan akwai wasu ƙananun aa babban garin nan da aka ba wa sarki da ke ƙasan jaha, za a iya samun ƙananan gari, su wa’yancan kuma shugabansu hakimai ake kiransu hakimi. Sai kuma akwai unguwanni, shugaban su kuma masu unguwa kenan. Haza kun gane ai masu unguwa kenan, sarki babban sarki, ƙaramin srki, hakimai ko kuma mai unguwa.

yawwa wannan na magana ne akan ƙauyuka saitin ƙauyuka ƙauyuka ana samu ne a cancikin garuruwa irin cancikin garuruwa yanzu misali yanzu misali ince jihar edo to jihar edo tanada ƙauyuka da yawa ƙauyuka misalin a cikin su shine misali ace auci ƙauye ce a cikin jiha amma yanzu wasu ƙauyukan inkaje ƙauyukan zakai tunanin ba ƙauyuka bane saboda yanayin yanda aka gyara wuraren mutane yanda suka shiga gari suka nemo kuɗi sai suka dawo ƙauyen su suka dan gina sababbin gidaje irin na zamani so da ƙauyuka yawancin ginin laka ne ake samu a ƙauyuka sai kuma ayyukan mutanen ƙauyuka shine irin su noman nan ayi noma asamu dama dan ƙauye shi babban abunshi shine ya samu yaci sau uku a rana to yanda yake samu shine samu dan filinshi wanda zai rinka noma yau da gobe abinda shida iyalan sa zasu ci in kuma an samu ƙari akai kasuwa a sayar kuma cikin harkokin su shine kasuwanci kaman irin kayan da suka noma wanda suka rage a haɗasu buhu buhu akai kasuwa a sayar.

yawwa wannan na maganan tsarin ƙarfe shida na safiya hutu natsuwa da inganci alal misali ka tashi na sa ƙarfe shida na safiya abin da za ka fara yi zan ba da misali da musulmi tunda ni musulmi ne wanda za ka fara yi shi ne ka sha ruwa mara sanyi mara ɗan zafin nan mai ɗan zafi zafi irin kofi ɗaya sai ka yi alwala ka yi sallah bayan ka yi sallah sai ka fito waje ka ɗan zagaya ka dinga motsa jiki kana numfashi mai zurfi ana ɗan tafiya dai ana ɗan wasa jiki saboda jinni su samu inda za su dinga motsawa a jiki gaba ɗaya bayan nan sai ka dawo gida ka nemi abin kari ko shayi ne ko wani abu hakan amma misali an fi so ka ɗan ci abu mara nauyi da safen nan kuma abin da ba zai sa ka barci misali in aiki kake yi in ka gama kari sai ka dawo ka yi wanka in ka yi wankanka sai ka fito ka shirya kuna ganewa ai ka shirya ka sa kaya da komai da komai sai a samu: a tafi aiki

Wannan na magana ne a kan shawarwari, na wani marubuci sunansa Rigwaran, sunansa Rigwaran ne bature ne. so yana magana ne a kan, rayuwan iyali da ƙauna, a kullum za a samu farin ciki, yanda ake samun ƙauna da jin daɗi a cikin iyali suna da yawa. Amma yanzu kawai zany i magana ne a ɗakai a taƙaice, ɗaya daga cikin abubuwan dake sa farin ciki a iyali shi ne ƙauna da girmamawa, dole za a samu ana girmama juna. Ana ƙaunan juna, ana girmama juna. Sai kuma sauraran juna, ba zi yiyu ba in kai abu, kai kullum kana so a dinga saurarenka dole kai ma ka natsu ka saurari ɗayan. Misali ace mata da miji, dole a dinga sauraren juna, yanda in ana sauraran juna ana gane juna. Sai kuma haɗin kai da taimako, dole a iyali in ana so sami farin-ciki a cikin iyali dole a sami haɗin kai da taimakon juna. Dole a haɗa kai a dinga taimakon juna, waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke sa jin daɗi a cikin iyali. So daga marubuci Rigwaran.

Yawwa mai lissafi ne ke bayani, a inda yake gudanad da kuɗaɗensa a ranar biyan albashi. A cikin wannan bayanin mai lissafi zai yi bayani yanda ake tsara kuɗi daga albashi yanda ake tsara, shaga da fiɗan da fitan kuɗaɗe. yanzu misali na ɗaya ana magana ne a kan kuɗin shiga, a lokacin biyan al’bashi kuɗin shiga na farko yana zuwa daga aiki da aka yi. Wannnan iya haɗawa da al’bashin aiki da kumaƙarin kuɗaɗe na wasu abubuwa dai na harkoki da aka yi. Kamar misali kyauta so da dai na samo yay i wasu ayyuka, na biyu kuɗaɗen da ke kashewa, a cikin kuɗaɗen da ake kashewa hurufun masu buƙata, da farko mai lissafi zai tasra duk wata kuɗin da za a kasha, don buƙatu na yau da kullum. Kagane ai, sai kuma na uku ajiye kuɗi, wannan in al’bashi ya shi go akwai wasu ɓarayin kuɗin, da za a samu a ajiye saboda a samu nan gaba a saya wani abu mai amfani guda haka.

Yawwa wannan na magana ne a kan mafi shahararrun bubukuna, al'adu na Ghana da ake murnan su kowace shekara. Ghana tana da ɗunbin al’adun gargajiya, na bukukuna da suke nuna alherin ah al’ummanta. A cikin su shi ne, akwai bikin homomo, bikin homomo yana da cikin manyan bukukuna da ake gudanad da su a Ghana ga mutanen Accara. Accara wata jaha ce a Ghana. Sai kuma bikin abikir na ƙabilar Biyansa, yana gudana a kowane shekara acikin watan Mayu. Sai kuma akwai bikin fanafes, bikin fanafes yana da alaƙa da girmamawan tahirin tsafaffen baƙaƙe na Karebe. Sai kuma bikin Odwira, yana daga cikin bukukunan ƙabilan a ka na Ashanti, kuma yana daga cikin bukukunan na musamman da ake yi an girmamawa a shekara. Sai kuma akwai bikin Kahu ista yana cikin bukukunan da ake yi a Ghana shi ma.

Bikin wannan na maganaa ne a kan bikin ciwon ƙabran haihuwa na jariri, wannan kuma bikin cire ƙabran haihuwa na jariri ana kiran sa kuma da baktizim a cikin addinin kiristanci, yana nufin bautan jariri ko sabon haihuwa wanda aka yi rantsuwa don karɓa alkawarin da kuma kasancewa cikin al’umman kirista. Yanda ake bikin cire karɓa haihuwa na farko akwai addu’a ana fara bikin ne da addu’o’i na musamman daga malamai ko feris na biyu kuma ruwan cire ƙara malami ko feris ze jefa jaririn cikin ruwa kuma a yi wasu maganganu se a ciro shi. Akwai se a cire shi, se a ƙara tsoma shi a ciro shi, se a ƙara tsoma shi a ciro shi a ƙara tsomashi a ko ciro shi, akwai kuma rantsuwa da alƙawari a cikin wannan bikin, iyaye masu kula da jaririn suna ɗaukan alƙawari kiyayewa da jaririn ciki addinin kiristanci dan taimaka masa da girma a cikin imani da girmamawa. Se kuma akwai ruhun me tsarki, ana neman roƙan ruhin me tsarki yana ya kasance tare da jaririn, yana jagorantan yana jagorantan shi, yana jagorantan shi zuwa ga koyarwan kiristanci.

Yawwa! Wannan na ɗan bayani ne a kan banki. Banki, yana daga cikin mahimmin sassa na tattalin arziki da ke temaka wa wajen gudanad da kuɗi da ayyukan kuɗi na yau da kullun. Mene ne banki? Banki ƙungiya ce ko kamfani da ke da hidimomi na kuɗi. Banki, yana aiki da kuɗin da mutane ko kamfanoni suka ajiye, ta hanyan samun; samar da rance da kuma temaka ma wajen gudanad da kasuwanci da harkokin kuɗi na yau da kullun. Ayyukan banki, ajiye kuɗi, banki yana da daman ajiye kuɗi cikin tsaro a cikin asusu na me ajiya. Se kuma, banki, suna ba da bashi, suna ba da rance. Bashi ga mutane ko kamfanoni da za su iya biya da kuɗaɗen ruwa. Se kuma, akwai a; ma;, se kuma akwai nau’o’in banki. Bankin kasuwanci, wannan bankunan suna hidimominsu ga mutane da kamfani. Sa; wannan kalan bankunan, su hidimominsu kan anso kuɗaɗe a gun mutane wanda suka ajiye ko kamfanoni suka ajiye. Se si shiga kasuwa su ɗan je kasuwanci na kuɗin da; kuɗaɗen mutane. Daga nan kuma, abin da suka samo, se su ɗan tsatstsam ma kamfanonin ko mutanen da suka ajiye kuɗi tare da su.

Yawwa wannan na magana ne a kan Atiku, a kwanaki Atiku da Tinibu sun yi zargin wariyar ƙabila da cin-hanci. A kwanakinnan an sami saɓani mai tsanani, tsakanin tsohon mataimakn shugaban ƙasa Atiku Abubakar da tsohon gwabnan jahar Legas Bola A hmad Tinibu. Kan zargin wariyar ƙabila da cin-hanci. Atiku ya zaigi Tinibu da kasancewa mai wariyar ƙabila musamman ga mutanen arewa, tare da zargin cewa yana da hannun hannu a cikin ayyukan cin-hanci da rashawa. A nasa martanin, Tinibu ya musanta wan waɗannan zargin da Atiku ya masa, inda yai bayanin cewa Atiku yana ƙoƙarin ɓata sunansa saboda tsoran zaɓan shugaban ƙasa mai zuwa. Yana kuma ƙara cewa Atiku, ba shi da damar yin zargin, ba shi da damar yin zargin wariyar ƙabila, domin shi ma yana da tarihin da ba, da ba tarihin wariyar ƙabila.

Yawwa! Wannan na magana ne a kan kasafin kuɗi, tsarin ko asalin kasafin kuɗi. Kasafin kuɗi, yana daga cikin mahimmin matakai na tsara yanda za a gudanar da kuɗi cikin hikima. Wannan, yana temaka wa mutun ko ƙungiya wa; ko ƙasa wajen sanin inda za a kashe kuɗi da kuma yanda za a addana su; addana su. Ga yanda za a tsara kasafin kuɗi ga kyau, na farko, akwai fahimtar kasafin kuɗi, kasafin kuɗi, yana nufin tsarin, tsarin; tsarin tsara dukiya da ake da ita. Da kuma yanda za a raba kuɗin zuwa ga mahimman buƙatu, kamar abinci, gida, da sauransu. Akwai kuma na biyan, misali, matakan tsara kasa; ƙasafin kuɗi, matakan tsara ƙasafin kuɗi. Matakan, shi ne da farko, yana da mahimmanci ka fara da rubuta dukkan buƙatanka ciki har da buƙatan yau da kullin, kamar abinci, ruwa wutan lantarki, da abubuwa da sauransu. Se kuma matsayi na biyu, ya kamata ka sani yanda ake samun kuɗi a kowane wata. Ko daga albashi, kasuwanci ko wasu hanyoyin samun kuɗi. Na uku, rabon kuɗin, bayan ka tantance kuɗaɗen shiga, yana da mahimmanci, ka rarraba su bisa ga mahimmancin kowane nau’in kashe kuɗin, da sauransu.

Yawwa! Wannan na magana ne a kan kulawa da wasu. Kulawa da wasu yana da muhimmanci sosai a cikin al’umma, domin yana taimakawa wajen ƙarfafa dangantaka, da inganta jin daɗin juna. Wannan yana nufin, ba da, ba kowane lokaci, ba da lokaci na ƙoƙari ba, da kulawa da mutane, da ake cikin, muhallin, da ake cikin muhalli, ko na kusa da mu. Wasu a cikin abubuwan da ke cikin kulawa da wasu, shi ne taimako ga masu buƙata. Akwai wasu masu buƙata wanda suke buƙatan taimako, yanzu misali akwai maƙwabtanka, ko ka je masallaci kana salla wani ya zo yana nema a taimaka mai da abinci, yana da kyau in kana da shi, ka ɗan ba da, ka ɗan ce a ɗan, ka ɗan ba da ka taimaka mai. Sai kuma taimako lokacin buƙatar gaggawa. Akwai wasu wanda suke samun, akwai lokacin da za ka samu abokinka, ko wani ɗan’uwanka yana neman taimako na gaggawa, may be za akwai wani nasa da bai da lafiya kuma a kai sa asibiti amma ba za a yi aiki ba, sai an ba da kuɗi. Ka ga in kana da shi, k aba da ka taimaka ke nan, ka ba da taimako, na gaggawa. Sai kuma zan iya ƙarawa da, a, taimako ga al’umma. Ya kamata a ce al’umma dai gabaɗaya, in kana da shi a ɗan dinga taimaka ma al’umma, inda kake ciki, Unguwanka, garin da kake, kana ɗan da samu ka ɗan cire ka yaga ka ɗan ba da ka taimaka ma al’umma.

Yauwa wanan waƙan sunan waƙan celebration on de kull da kuma digang suka yi a duniya waƙar salabirashon daga kull dagan tana da waƙoƙi da suka sama matsala na duniya wanda ke haifar da jin daɗi farinciki da jan kwari. A cikin waƙan ana bayani ana bayyana yin murna da kuma tinatar da mu cewa duk lokacin da aka sama matsala a ciki yana da kyau ku yi murna tare da juna, waƙar salabirashion an yi ta cikin salo me kyau wanda ya shahara a cikn al’umma, kuma an gudamar da tsarin canji domin ƙararin haɗin domin ƙirarin haɗin kai tsakanin al’umumi ta hanyar kiɗa. Wannan aikin yana haɗa mawaƙa daga ƙasashe daban-daban a duniya domin su yi waƙan tare da manufan haɗin kai da murna.

Yauwa, a cikin wani taro shahararre da aka gabatar, mawaki Doyin Janson ya yi wa fitattun mutane irin manyan mutane kamar Ladai Bakari, Hisbeyu da Temi Abaje waƙa mai kayatarwa. Wannan taron ya sami halartar manyan ‘yan wasan kwaikwayo da masu tasiri a fina-finan nishaɗi. A cikin wannan taron, Shegun Jonsun ya yi amfani da kiɗa mai kayatarwa don jan hankalin mahalarta, inda ya haɗu da fitattun mutane kamar Ledi Bakare, Isbiyu da Temini Abaje. Wannan haɗuwar tana nuna yadda kiɗa ke iya haɗa mutane daga fannoni daban-daban na rayuwa. Dangane da yadda wannan taron ya kasance, za ka iya shiga yanar gizo ka kalla bidiyoyi a kan wannan taron.

Yawwa wannan na magana ne a kan ma’aurata, ma’aurata su ne mace da naamiji da sukai aure. Kuma suke rayyuwa tara, suke rayuwa tare bisa suke rayuwa tare ka’ida. Sai kuma suke rayuwa tare bisa ƙa’ida, al’adun Hausa ma’aurata suna da muhimnanci sosai a cikin rayuwar ilyali, da zaman takewa. Ga wasu bayanai masu muhimmanci ga wasu bayanai masu muhimmanci, game da ma’au ma’aurata a Hausa. Na farko ma’ana ma’anar ma’aurata, ma’aurata suna nufin miji da ma miji da miji da mace da suka ƙalla aure bisa addini ko al’ada. Na biyu ayyuka da haƙin ma’aurata. Miji shi ne mai kula da oyali, yana dea alhakin ciyarwa, tufatarwa da kuma samar da buƙatun iyali. Mace it ace mai kula da gida, tana da alhakin tabba da dafa abinci da kula da yara,

Wannan na magan tsarin dare me sanyi dan samun natsuwa da kwanciyan hankali, al’adun rayuwa cikin sauƙi da an dare me farin ciki bayan gajiyan yini, samun natsuwa da shirya kai dan dare me kyau yana da mahimmanci, ga wasu hanyoyi masu sauƙi da za ka iya aiwatarwa dan samun kwanciyan hankali da kuma hutun dare me daɗi. Na farko shiga yanayi me sanyi, rarraba wurinka fita daga wurin aiki ko hayaniyar gida ka zauna a wuri me natsuwa, shan shayi na biyu kuma shanshayi ko abin sha me zafi ka dafa shayi me laushi kamar na jinja ko irin girin ti, wannan yana taimakawa wajen rage damuwa da kuma shirya jiki don hutu yin addu’a ko yin tunani me kyau. Ka ɗauki lokaci ka yi addu’a ko ka yi tunani me kyau, wannan yana rage damuwa kuma yana sa ka ji natsuwa a zuciyarka, karanta littafi me daɗi.

Halayen masu lafiya. Halayen masu lafiya suna nufin ayyukan yau da kullum da mutum ke yi, wa’inda ke taimakawa wajen ƙara lafiya, jindaɗi da walwala. Acikin rayuwa akwai wasu halaye da za su iya taimakawa wajen inganta lafiya da kuma hana cututtuka. Ga wasu daga cikin halaye masu lafiya: Akwai na farko cin abinci mai gina jiki; cin abinci mai kyau yana taimakawa wajen samun lafiya mai ɗorewa, abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, itatuwa, hatsi da nama mai kyau yana da kuzari da kuma ƙarfafa garkuwan jiki. Misali; cin abinci mai ɗauke da sinadarai kamar bitamin, ma’adanai da kuma fruit ‘ya’yan itatuwa, yana taimakawa wajen ƙarfafa jiki da walwala. Yin ayyukan jiki, yin motsa jiki ko wasanni yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin zuciya, ingantan ƙwayoyin jiki, da rage haɗarin kamuwa da cututtuka kamar su hawan jini da ciwon sukari.

Wannan kuma yana ba da, yana magana ne, ga tahirin... tarihin manyan zanga-zanga. A kowace shekara a cikin ƙarni da ya gabata da kuma shekarun, da kuma shekarun da suka gabata. Na farko akwai shekara dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin, an yi wani zanga-zangan manoma a Najeriya. A shekarun dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin an sami zanga-zanga das dama daga manoma a Najeriya. Da sauran sassan Afirika saboda ƙarin haraji da kuma taiyewan daga mulkin mallaka na turawa. sai kuma akwai shekara na dubu ɗaya da ɗari tara da talatin, zanga-zangan Aba. Wannan Aba wata gari ce a garin Inyamurai. A shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shirin da tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da talatin, mata a Aba Najeriya sun yi zanga-zanaga kan ƙarin haraji da kuma zalunci daga gwamnatin mallaka ta Birtaniya.

Wannnan na magana ne a kan yadda birane ake tsara birane,, tsarin zamani. A biranen zamia ana amfani da tsari da ya haɗa gargajiya da zamani. Tsarin mulki ana tsara birane zuwa yankuna na siyasa, kamar ward ko district, don gudanar da harkokin gwamnati. Yankunan gidaje, akwai rarrabawa, akwai tsakanin gidajen masu hannu da shuni da masu hali, misali yankin GRA. Cibiyoyin kasuwanci yankunan kasuwanci kamar bankuna, kantuna da cibiyoyin cikin da cibiyoyin ciniki suna tsakiya misali, central business system. Asbitoci da makarantu, akwai rarrabuwa ta cibiyoyin kiwon lafiya da iilimi, misali asibitin koyar ko asibitin ko asibitin koyarwa na Aminu Kano, da jami’an Ahmadu Bello Zaria.

Abota tana da tasiri me kyau a kan kwakwalwa kuma ga yadda hakan yake a cikin harshen Hausa. Abokai suna taimakwa, suna taimakawa wajen rage damuwa da damuwa ta hanyan jin daɗi da tattaunawa, lokacin da ake tare da abokai jiki jikinka yana sakin wasu abubbuwan da ake kira a turance oksodis. Oksijin wanda ke rage damuwa, na biyu kuma akwai ingantar lafiyan hankali zama tare da abokai yana ƙara farin ciki yana ƙara rage haɗarin kamuwa da damuwa, zuciya ko damuwa me raɗaɗi, hira, bandariya da abokai yana ƙarfafa sinadarai masu kyau a kwakwalwa kaman wasu sinadarai fofimin da sulorodin waɗanda suke haƙaka ƙarfafa sabon tunani. Abokai na taimaka maka ra’ayoyi da koyan abubbuwa kuma da ingantan kwakwalwanka ta hanyan tattaunawa da fahimtan juna.

Nishaɗi yana da matuƙar muhimmaci a rayuwar mutane. Kuma ga muhimmancisa a cikin Hausa. Na ɗaya natsuwa, da sauƙaƙan damuwa. Nishaɗi yana taimawa wajen sauƙaƙan damuwa da matsalolin rayuwa. Waƙoƙi was an kwaikwayo da labarai suna, sa mutum ya manta da wahalhalun yau da kullum. Ilimatarwa, ilimatarwa wasu nau’ukan nishaɗi kamar su oshin rediyo, fina-finan Hausa da baituka baka. Suna koyar da al’adu da dabi’u, da tarihn Hausawa, misali tatsuniya tana koyar da darusan rayuwa ga yara, hag gaba al’adu. Nishaɗi nishaɗi yana taimawa wajen kiyayen al’adun Hausa musamman ta hanyar waƙoƙi, rawa da adabin gargajiya. Wannan yana tabbatar da cewa al’adu bas u shuɗe ba.

Yanda za ka zama kyakkyawa abin koyi, da za a yi, da za a yi koyi da kai, akwai wasu abubuwa masu mahimmanci da za ka kula da su. Ga hanyoyin da za ka bi: Na farko akwai kasancewa mai kyakkyawan halayya, ka zama mai gaskiya, amana, ka zama mai gaskiya da riƙon amana, da mai riƙon alƙawari, halinka shi zai zaman ma abin koyi ga wasu, misali; idan ka yi alƙawari ka cika shi ba tare da ɓata lokaci ba. Na biyu ka zama mai haƙuri, ka koyi haƙuri da mutane da kuma yanayin rayuwa, wannan yana nuna cewa kai mutum ne mai hangen nesa, misali, idan wani ya yi maka kuskure ka gafarta masa, maimakon ka nuna fushinka. Na uku ka zama mai misali abin da kake wa’azi, ka da ka faɗi abu ka yi akasin sa, ka tabbatar cewa abin da kake koyawa wasu kai ma kana aikata shi, misali, idan kana faɗin a kiyaye da saffa, da tsafta, kaima ka zama mai tsafta a ko-da-yaushe.

Domin zama uba ko uwa mafi kyau, akwai wasu mahimmancin hanyoyi da za ka bi don kula da ‘ya’yanka cikin nasara. Ga yadda za ka zama baba ko uwa ta gari: Na farko akwai nuna soyayya; ka tabbatar cewa kana nunawa ‘ya’yanka soyayya ta zahiri, ta hanyar magana da ayyuka, ta hanyan magana da ayyuka, wannan yana sa su ji cewa suna da mahimmanci, misali ka faɗa musu cewa kana son su, ko ma ka rungume su lokaci-lokaci. Ka kula da tarbiyansu, ka koyawa ‘ya’yanka tarbiyya addini da ɗabi’u masu kyau. Wannan zai sa su zama mutane na gari a nan gaba, misali ka koya masu yin, faɗan gaskiya, girmama manya da sauransu. Na uku kuma ka sauraresu, ka kasance mai sauraren damuwar ‘ya’yanka da maganansu, wannan yana ƙarfafa dangantaka mai kyau tsakaninka da su.

Magance, rashin wasu abubuwa a rayuwa. Ya kamata mutum ya kasance da natsuwa da tsari, ga wasu hanyoyi da za su taimaka; karb, karɓan halin da ake ciki; ka fara karɓan matsayinka da yanayin, da yanayin, da yanayin da kake ciki, kuma ka guji, kuma ka guji kwa, ka guji kwantatawa rayuwarka da ta wasu, ka guji kwantata rayuwar ka da ta wasu, wannan yana rage damuwa, misali; idan kana da ƙaramin abu, ka duba, ka dogarawa Allah akan shi, maimakon ka ji haushin abun da baka da shi. Na biyu ka yi addu’a da tawakkali, ka nemi taimakon Allah acikin duk abin da kake buƙata. Tawakkali yana kawo natsuwa da kwanciyar hankali.

Yadda ake ƙirƙiran jadawalin aiki. Akwai matakai masu sauƙi da za su da za su baka da zan akwai matakai masu sauƙi wanda zan b aka yanzun don zuwan wanda zan faɗi yanzun, don wanda ze bada sauƙin tsara lokacin yanda ya dace. Ga yanda za ka yi, na farko ka tabbatar da abubuwan da ka yi yake buƙatan yi ka fara gano duk ayyuakan da kake son kammalawa, a wani lokacin misali idan kana da ayyuka kaman ciniki, gyaran gida, ziyartan abokai ka rubutasu. Na biyu, ka ware lokacin kowane aiki, ka kalli tsawon lokaci da kowane aiki ze ɗauka sa’an nan ka ware masa lokacin sa. Misali gyara gida ze iya ɗaukan awa ɗaya, se kasa se ka rubuta, se ka tsara za ka yi gyara gida awa ɗaya, misali a ce wanke-wanke na ɗaukan minti talatin, se ka sa za ka yi wanke- wanke minti talatin to ka tabbata ka gama a cikin lokacin da ka musu.

Yanda ake, yanda ake, hanyoyin da za a bi a samu sauƙi na ƙalubancin rayuwa. Akwai hanyoyi masu amfani da za su taimaka maka, ka fuskanci matsaloli da ƙarfin hali, ga wasu daga ciki: Na farko ka karɓa matsala, ka fara karɓan cewa rayuwa tana da ƙalubale, wannan zai taimaka maka ka samu kwaciyar hankali don neman mafita, misali ka yarda cewa duk wanda yake rayuwa, yana fuskanta matsaloli daban-daban. Na biyu kuma, ka nema taimakon Allah, addu’a da tawakkali suna taka mahimmancin rawa wajen magance matsalolin rayuwa, misali, ka nemi Allah ya baka ƙarfin gwiwa da hikima wajen shawo kan matsalarka. Na uku ka koyi yin haƙuri, ka kasance mai haƙuri, ya yi, duk abin da kake nema ka kasance mai haƙuri, kuma insha Allahu abin da, mafitan da kake nema za ka same ta. Matsaloli suna da lokacin su, kuma duk wata matsala tana da mafita.

Yauwa bara mu fara da tsawo, tsawo akwai gajere, akwai kuma dogo yanzu misali bari mu ce shi mutun me tsawo, bari mu ƙara cewa ita mace ce gajeruwa. Yanzun bari muƙara anfani da girman jiki kaman mutun mai ƙiba ko mutun ɗan daida, daidai ko mutun siriri yanzu bara mu yi misali da mace, mu ce ita mace ce siririya ko mu ce shi mutunne me ɗan ƙiba, bara mu ƙara wasu misalai da kuma gashi kaman misali a ce farin gashi dogon gashi, gashi ma lankwasa bara mu yi wani misali mu ce ita tana da dogon gashi baƙi, shi yana da gashi kaɗan, amma me lankwasa se kuma mu ƙara da launin fata, launin fata akwai fari, baƙi ko ɗaɗɗe mu yi misali, mu ce ita tana da fata me ɗan fari ko shi yana da gashi yana da fata yana da baƙin fata.

Yadda ake magance damuwan zuciya, damuwar zuciya tana shafar tana shafan mutane daban-daban a rayuwa, amma akwai hanyoyi da za a bi don shawo kanta. Ga wasu matakai masu amfani: na farko ka fahimci matsalarka, ka gano abun da ke haddasa maka damuwa da lokacin da take faruwa misali in damuwar ka tana zuwa yayin gwaji ko lokacin aiki mai tsanani ka rubuta hakan domin gano yadda za ka magance ta. Na biyu ka yi addu’a da tawakkali, addu’a tana taimakawa wajen sauƙaƙa zuciya ta kwanta ta kwanta ta taimakawa wajen sauƙaƙa zuciya da kwantar da hankali, ka miƙa damuwarka da Allah musali ka karanta ayoyi da addu’o’i dake kwantar da zuciya kamar suratul isra’i, sutratul ɗayan shira ka kai numfashi dan kyau alal misali ka yi numfashi mai ƙarfi ka dinga yawan numfashi mai ƙarfi misali a ce so uku indai kana jin yanayinka.

Yanda zaa shawo kan kurakurai a rayuwa, kowa yana aikata kuskure, amma abun mafi mahimmanci shi ne yadda za mu magance su kuma mu cigaba da rayuwa ga hanyoyi masu sauƙi da za ka bi don shawo kansu. Na farko, akwai ka gane cewa kuskure na duniya ne ka fara gane cewa kuskure wani ɓangare ne na rayuwa, kuma babu wanda ya wuce ya yi kuskure, ka sani idan ka yi kuskure a aikinka, ka yarda da abin da ya faru ba tare da jin kunya ba; ka karɓa alhakin aikata kuskuren ka, ka da ka zargi wani ko yanayi ka karɓa alhakin abun da ya faru. Wannan yana nuna cewa kana san gyara kuskurenka, misali idan kai kuskure ka yarda cewa kai ne ka yi lefi, ka nema afuwa, idan kuskurenka ya shafa wani ka nema afuwa, afuwan wannan mutumin da ka mai kuskure, ka nemi yafiyarsa.

Yadda za ka shirya, ranarka cikin minti biyar. Shirya rana yana cikin gajeran lokaci. Yana taimakawa shirya rana, shirya ranarka cikin gajeran lokaci yana taimakawa wajen samun nasara, da rage cunkoso a ayyuka. Ga yanda za ka tsara ranarka cikin minti biyar: Na farko, ka yi addu'a ko ka shirya a zuciyarka, minti ɗaya. Ka fara da addu'a domin neman albarka da jagora a ayyukanka. Wannan yana da, wannan yana ba da kwanciyar hankali. Misali, ka ce: ‘Ya Allah ka shiryar da ni a wannan ranan. Na biyu kuma, ka rubuta ayyukan da za ka yi, minti biyu. Ka lissafa abubuwan, da kake so ka cim ma wa, a yau, ka rubuta su, zuwa, ka rubuta su. Misali a ce, a yau kana so ka, kai abubuwa misali irin guda biyar, ka je can ka amsa abubuwa, ka je can ka biya kuɗi, ka je can ka yi wancan, to duk sai ka rubuta su, saboda kar ka manta.

yanda ake wasan ware ajo ware. Ware wari ajo wari wasa ne, da akeyi don nishaɗi. Kuma naya buƙatar hankali sosai. Anayinsa tsakanin mutum biyu kuma ana amfani da kwano da kwallo, guda arbaƙin da takwas. Ko guda arba’in da takwas. Ga yadda ake wasa dashi. Na farko abubuwa da ake buƙata. Ana buƙatar kwano, ana amfani da kwano mai ramuka guda sha biyu Yan kwallo, ana buƙatar yan kwallo guda arba’in da takwas. asa guda huɗu akowane rami. Yanda ake shirya wasa Anada ɓangarori biyu, akwai ɓangaren ɗan wasa na farko, da ɓangaren ɗan wasa na biyu. kowane ɗan wasa yanada ramuka, guda shida a gabansa. Ansaka kwallaye hudu a kowane rami, kafun afara wasa.

Yanda za ka daina kwatanta kanka da wasu. Kwatanta kanka da wasu na iya sa ka ji baƙin ciki, ko kuma ka, ya sa ma rashin jin daɗi. Ga wasu hanyoyi da za ka bi don daina wannan halin; hanya ta farko, ka fahimci cewa kowa na da harkokinsa, kowane mutum yana da nisan da zai tashi da kuma nasarorinsa. Kada ka din, kada ka dinga kwatanta kanka da kowane mutum, misali, akwai wa’inda suka fara kasuwanci da wuri, wasu kuma suna samun nasara ne daga baya. Na biyu ka mayar da hankalinka kan abubuwan da ka kafa. Ka kasance mai mayar da hankalinka kan ci-gaban ka da ƙoƙari da kake yi don samun nasara, misali, idan ka kamala wani aiki ko karatu, ka iya ba da kanka ko da kuwa wasu sun yi wani abu daban. So wa’innan suna ɗan cikin misalan da zaka daina kwatanta kanka da wasu.

Yanda za mu yi amfani da rawa don inganta lafiyan hankali. Rawa yana da tasiri sosai wajen taimakawa wajen inganta lafiyan hankali. Ga yadda rawa zai iya taimakawa mutum, mutum wajen samun sauƙi, wajen samun sauƙin damuwa da inganta jindaɗi ciki da hankali. Rawa yana rage damuwa, rawa na taimakawa wajen rage damuwa da kuma sakin jiki, lokacin da kake rawa jikin ka yana sakin sinadarin, wasu sinadarori wanda ke sa, wanda ke sa ka ji daɗi da kwanciyar hankali. Misali, lokacin da ka ji ƙunci ko damuwa, yin rawa acikin ɗaki, ɗakin ka zai taimaka wajen samun sauƙin jindaɗi. Na biyu, rawa na taimakawa a inganta lafiyan jiki, lokacin da kake rawa, jikinka yana samun motsin jiki, wanda ke taimakawa wajen inganta lafiyan jiki gaba ɗaya. Hakan, hakan nan yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka kamar, kamar su ciwon zuciya, misali; yin rawa na sa ka motsa jiki da kyau, wanda hakan ke taimakawa wajen zama mai lafiya da jindaɗi.

Yadda za mu iya koyo a matsayin mu na manya. Koyo sabon abu a matsayin mai girma yana da mahimmanci sosai, kuma akwai hanyoyi da dama da za ka bi domin yin haka. Ga wasu matakai da za su taimaka maka koyon sabbin abubuwa; ka sanya niyya, ka sanya niyyan ka, ka sanya buri da kake son cimmawawa, cimmawawa kafin ka fara koyo. Yin haka yana taimakawa wajen maida hankali ga abin da kake so ka koya da kuma yanda za ka cimma, cimma abin, misali, zan koya yin amfani da, zan koya yin amfani da kwafuta cikin wata guda. Na biyu kuma ka rarraba lokacin ka don koyo; yana da kyau ka ware lokaci na musamma, na musamman don koyo, ko ko, ko na minti talatin ne a kowace rana, idan kab, idan ka ba wa kanka lokaci na musamman yana tamakawa wajen ci-gaba.

Na gaji da biyan biyan kuɗi, idan kana jin ka, idan kana jin gajiya da biyan biyan kuɗi, ko kuma yawancin nauyinsa, akwai hanyoyi da zaka bi don samun sauƙi ko kuma ka rage wannan nau’yin. Na farko yin nazari kan duk kuɗin da kake biya, da kake biya, kafin ka fuskanci gajiya daga biyan kuɗi yana da kyau ka duba dukkanin kuɗin da kake biyan ko wane wata, ka yi tambaya idan damar rage wasu daga cikinsu, ko ka canza hanyar biya. Misali, idan kana biyan kuɗin lantarki ko ruwa fiye da yadda ya kamata, duba yadda za ka rage amfani, ko ka canza mai ba da service. Zuba jari hanyoyin rage kuɗin, rage zuba jari a hanyoyin rage kuɗi, yana da kyau ka saka jari acikin abubuwa da za su rage kuɗi da kake biya, misali amfani da kayan aikin masu ƙarfin kuzari ko amfani da fasahohi da za su rage kuɗin wutan lantarki.

Kasuwar Ibadan. Kasuwar Ibadan tana daga cikin manyan kasuwanni a Lamjeriya, kuma tana da tarihi mai tsawo. Ibadan babban birni ne a Jihar Oyo. Yana da kasuwanni da dama da ke samar da, kayayyaki masu yawa. Daga kayan abinci, har ga zuwa kayayyakin gida. Ga wasu daga cikin manyan kasuwanni da ke cikin Ibadan: Akwai kasuwar Odija. Kasuwar Odija tana daga cikin kasuwanni mafi girma da shahararra shahararriya a Ibadan. A nan ake samun kayan abinci kamar kayan lambu, nama, kifi da sauran kayan, masarufi. Misali, idan kana neman kayan abinci na gargajiya, wannan kasuwan tana daga cikin wuraren da za ka iya ziyarta. Kasuwan Mapo. Kasuwar Mapo tana kusa da, dutsen Mapo, wuri mai tarihi a cikin Ibadan. Wannan kasuwan tana ɗaya daga cikin tsofaffin kasuwanni a garin, kuma tana dauke da kayayyakin gida. Kayayyakin noma da kayan ado, Misali kasuwan Mapo tana da kayayyaki kamar kayan ƙawa da kayan gargajiya.

Cikin mafi abubuwan al’ajabi na addini a Afirka. Afirka tana da tari, tana da tarin al’adu na addinai daban-daban dake kunshi, dake kunshe da abubuwan al’ajabi da ban sha’awa. Wasu daga cikin waɗannan addinan sun shahara da siri da sihiri dake tattara dake tat dake tattare da su wanda ya sa, wanda ya sa suka zama abin mamaki da bincike. Ga wasu daga cikin addinan da ake gani a matsayin abin ban al’ajabi a Afirka, akwai vudu, wannan addini yana daga cikin mafi shaharar, mafi shahara acikin yankunan Afirka ta yamma, musamman a ƙasashen Benin da Togo. Vudu addini ne daya danganci bautan allaloli da ruhohi tare da yin amfani da tsafi da kiɗa wajen gudanar da al’amuran, al’amuranta, al’amuran bautan ta.

Yadda ake magance matsalan shaye-shayen barasa da miyagun kwayoyi. Shaye-shayen miyagun kwayoyi da barasa matsalace me girma da yake shafan rayuwan mutane da dama tare da tasiri me muni a lafiyansu, dangantaka da zamantakewa ga wasu matakai don magance wannan matsalan: na farko fahimtar matsalan, mataki na farko shi ne ka gane cewa shaye-shaye yana zamowa matsala, yana da mahimmancin mutum ya yarda da halin da yake ciki don samun sauƙin magance shi, misali idan mutum yana shan barasa har ta shafa ayyukansa ko dangantakansa, wannan alama ce ta matsala. Na biyu akwai neman taimako, yana da mahimmanci mutum ya nemi taimako daga kwararro, iyalai ko abokai, taimako likitoci da masu ba da shawara zai taimaka wajen rage dogaro da kwayoyi ko barasa, misali shiga cikin asibitoci na musanman ko ƙungiyoyin magnce shaye-shaye, kamansu kaman alkaholik amenimos, wata ƙungiya ce na magance matsalan shaye-shaye.

Wannan abunda yake nufi ko wancan a ƙoƙancan tsakani haƙƙin mallaka tare da kuma mallakan ƙasa ko kuma gida ya ƙunshiya haƙƙin mallaka tare yana nufin mallakan ƙasa ko gida a tsakanin mutan da dama inda kowa ya tsayar ko wani ɗaya yana da haƙƙi ɗaya na mallakan dukiya. Amma, akwai wani abu da ake kira haƙƙin me shi, wannan yana nufin idan daga idan ɗaya daga cikin masu mallakan ya fito ragowar masu mallaka za su iya ɗaukan kaso na wanda na mutumin da ya fito ba tare da antura mutumi ba. Ko shari’a misali ko yanzu na ƙasa ko gida a ƙungiya yana nufin mutane da dama suna mallakan ƙasa ko gida ko gida a kowani ɓangare daban-daban ko dai suna raba mallakan a cikin wannan tsarin, wanna mallaka yana da cikakken haƙƙi an mallakan wani ɓangare na dukiya.

Ga rashin kuɗi alama ce, rashin kuɗi ba kawai matsala ce ta kuɗi ba, yana iya zama alama na wasu matsaloli na rayuwa, yana iya nuna ƙarancin tsarin gudanar da kuɗi, rashin aiki ko ƙaranci ƙwarewa wajen samun kuɗin shiga. Saboda hakan yana da mahimmancin a duba tushen wannan, a duba tushen wannan matsalan don neman mafita tare da tsarin hanyoyin magana, tare da tsarin hanyoyin magance ta, misali, idan mutum yana fama da rashin kuɗi yana iya zama alama ta rashin tsarin gudanar da kuɗi ko kuma rashin samo wata hanya mai kyau ta samun kuɗi. Misali na biyu; rashin kuɗi tana iya zama alama ta wasu matsaloli na zamantakewa ko lafiyan jiki. Idan mutum yana fama da rashin kuɗi na dogon lokaci yana iya nuna cewa yana cikin yanayi mai wuya na damuwa ko matsolul, matsalolin lafiyar tunani.